Abantwana abancane abaleminyaka ephansi abangakangeni ezifundweni zezingeni eliphansi kuqakathekile ukuthi labo bathole isikodlana lapho abenelisa ukufunda izinto ezincane.

Ezinsukwini zalamhlanje sokulezikodlwana lapho abantwana abasakhulayo abenelisa khona ukufunda njalo bathole ulwazi bengakangeni ezikolo zezingeni eliphansi.

Kuqakathekile ukuthi izindlu lapho abantwana abancane abafunda khona zakhiwe ngobunengi ukuze bathole ulwazi oluphezulu bengakafundi ngokuyaphambili

Izifundo ezifundiswa abantwana abancane abasakhulayo ziqakathekile ngoba umntwana uyenelisa ukukhula elolwazi aze eyefinyelela ezingeni eliphezulu lwezemfundo

Abantwana bonke bezifundweni zezingeni eliphansi kuqakathekile ukuthi bathole isikhathi sokuzithokozisa lapho okulikhefu elincane lapho abayadlala khona bezithokozisa bebodwa.

Kuqakathekile ukuthi kwakhiwe izikolo lapho abantwana abancane abayafunda khona sebelungela ukuyangena ezingeni eliphansi lezifundo

Ezifundweni zezingeni eliphansi kuqakathekile ukuthi izindlu lapho abantwana abafundela khona zilondolozwe kuhle njalo zakhiwe ngobunengi ukuze umntwana wonke athole imfundo.

Kuqakathekile ukuthi abantwana bonke emphakathini benelise ukufunda njalo benelise ukuthola isikhathi lapho abazithokozisa khona bazane bona bebodwa.

Kuqakathekile ukuthi abantwana bonke ezikolo benelise ukuthola izingwalo zonke abazidingayo ukuze baphutshise izifundo zabo ezikolo

Kulusizo kakhulu ukuthi abantwana bonke emphakathini benelise ukuhamba ezikolo ukuze lasezibhedlela odokotela labomongikazi bande ngobunengi ngoba abantwana bayabe sebefundile.

Kuqakathekile ukuthi lezifundweni zabantwana izingwalo zonke abazidingayo ukuze bafunde zitholakale zikhona ukuze bonke abantwana baphelelise izifundo zabo kuhle.

Izikolo zonke yiloba ezaliphi izinga zilusizo kakhulu ngoba yikho lapho abantwana abathola khona ulwazi oluphezulu njalo abanelisa khona ukuthi beqhatshwe emisebenzini.

Ezifundweni zamazinga wonke kuyabe kulamabhakani lapho ababhala khona ngemithetho yezifundo njalo kuqakathekile ukuthi abantwana bakubale lokhu kuhle.

Kuqakathekile ukuthi abantwana bonke abasezifundweni zezingeni eliphansi benelise ukuthola zonke izingwalo zonke abazidingayo ukuze baphutshise izifundo zabo

Izikolo kuqakathekile ukuthi zakhiwe ngobunengi ukuze abantwana bonke emphakathi, benelise ukuthola imfundo epheleleyo, njalo imfundo ezabancedisa phambili.

Ukuvunyelwa kwabantwana ukuya esikolo ngabazali kulusizo olukhulu ngoba isizwe sakhiwa ngemfundo yikho abantwana kuqakathekile ukuthi bahambe esikolo.

Kuqakathekile ukuthi izikolo zakhiwe ngobunengi lokuthi abantwana bonke ezikolo benelise ukuthola imfundo epheleleyo ngoba imfundo iqakathekile.

Kuqakathekile ukuthi abantwana bonke abafundayo benelise ukuthola izinto zonke ezingabancedisa ukuphutshisa izifundo zabo njenge zitulo lamatafula ukuze bafunde kuhle.

Izindlu lapho abantwana abafundela khona kuqakathekile ukuthi zakhiwe ngobunengi ezikolo ukuze abantwana bonke benelise ukuthola indawo yokufundela ezikolo emphakathini.

Kuqakathekile ukuthi abantwana bonke emphakathini bahambe ezifundweni njalo labazali bahlale phansi ngobunengi bagqugquzelane ukuthi bahambise abantwana ezikolo

Kuqakathekile ukuthi izikolo zakhiwe ngobunengi emphakathini ngoba abantwana bonke bayayidinga imfundo ngokupheleleyo emphakathini ukuze baqhubeke phambili ngokwempilo

Abezempilo bayafundiswa abantwana ezikolo izindlela zokukhulumisana labanye abantwana abangenelisiyo ukukhuluma lezo ndlela ziyanceda ukuthi abantwana abengenelisi ukukhuluma bezizwe labo bevumelekile endaweni

Kuhle ukuthi abantwana basebenzise amathalenta abo atshiyeneyo ngokuyenza imidwebo etshiyeneyo, njalo lokhu kuyathengisa ukuthi abantwana lasezikolo bayafundiswa kuhle ngababalisi.

Ezikolo ukuze bafunde kuhle bayayenza igwaliba belibhaceke emdulwini elitshengisela ukuthi isikhathi lesi kufundwa siphi isifundo njalo lokhu kuyancedisa ukuthi abantwana befunde kuhle kungabi lokuxobaxoba.

Ezifundweni zabantwana bonke ezikolo kuqakathekile ukuthi bathole zonke izinto ngokupheleleyo ukuze bafunde njalo ngoku pheleleyo ukuze nxa sebese zingeni eliphezulu beqhubekele kuhle njalo babe lento zonke.

Kuqakathekile ukuthi bonke abantwana emphakathini bahambe ezikolo baze bayefika ezingeni eliphezulu njalo abazali kuqakathekile ukuthi bagqugquzelwe ukuthi bahambise abantwana bonke esikolo.

Ezifundweni zaloba yiliphi izinga ziqakatehkile ukuze abantwana benelise ukuthola imfundo ephilileyo njalo esezingeni eliphezulu engabancedisa ngaphambilini.

Izikolo kuqakathekile ukuthi zakhiwe ngobunengi emphakathini ukuze abantwana bonke emphakathini benelise ukuthola imfundo ngokupheleleyo.

Abantwana abafunda ezingeni eliphansi, bayafunda ngezinombolo ezitshiyeneyo ukuze nxa sebengaphambilini benelise ukwazi ngenombolo ezingabancedisa pjambili.

Abantwana bonke lasebesezingeni eliphezulu, benelisa ukusebenzisa imitshina eyehlukeneyo ukuze labo nxa sebesezingeni lokusebenza benelise ukuyisebenzisa leyo mitshina ngolwazi abaluthethe ezifundweni.

Nxa ususezifundweni ezisezingeni eliphezulu uyenelisa ukusebenzisa imitshina ephezulu njalo wenelisa lokulungisa izimota nxa ufisa ukulungisa izimota ukuze nxa suqhatshiwe ubelolwazi oluphezulu.

Ezifundweni zezingeni eliphezulu abantwana benelisa ukusebenzisa imitshina eyehlukeneyo ukwenza izinto ezehlukeneyo njengezicathulo lokunye okwenziwa ngezandla okwehlukeneyo.

Kuhle ukuthi abantwana babelamathalenta okudweba ngoba lithalenta elihle elikunika imali nxa usuphambili ngokwezifundo njalo leli liyakwanisa ukukuphilisa lemuli yakho.

ezingeni lezifundo zaphezulu abantwana bayasebenzisa imitshina njalo bafunde ukwenza imisebenzi etshiyeneyo eyezandla engabancedisa nxa kuyikuthi benganelisanga ukuqatshwa ema khambanini kodwa bayenelisa ukuthi bazisebenze ngezandla zabo

EZIFUNDENI ZEZINGENI ELIPHEZULU ABANTWANA BENELISA UKUFUNDA NGEMITSHINA EYEHLUKINEYO UKWENZELA UKUTHI NXA SEBE PHEZULU EMSEBENZI YABO BENELISE UKUSEBENZISA LEYO MTSHINA

Ezifundweni zezingeni eliphezulu abantwana abasakhulayo abakulelo zinga bayenelisa ukusebenzisa imitshina engabanika ulwazi abangalusebenzisa sebefike ezingeni lokuthi sebesebenza.

Kuqakathekile ukuthi labantwana abafundayo abasezingeni eliphezulu benelise ukusebenzisa imitshina eyehlukeneyo ukuphutshisa izifundo zabo.

Ezifundweni zezingeni eliphezulu, abantwana benelisa ukusebenzisa lemitshina eyehlukeneyo abangayisebenzisa nxa sebeqhatshiwe emsebenzini. Lokhu kubancedisa ukuthi bathole ulwazi besakhula.

Yizindlu lapho abantwana abenelisa khona ukubala ingwalo ezitshiyeneyo zilusizo njalo kuhle ukuthi lasezikolo zonke zakhiwe lezozindlu zande ngobunengi ukuze abantwana benelise ukuthola izingwalo.

Ukufunda kuqakathekile njalo kuqakathekile ukuthi izikolo zakhiwe ngobunengi emphakathini ukuze wonke umntwana athole imfundo epheleleyo.

Kuqakathekile ukuthi abantwana bonke emphakathini benelise ukuthola ithuba lokuhamba esikolo ngoba imfundo iqakathekile kakhulu emphakathini.

Kuqakathekile ukuthi abantwana abafunda ezingeni lezifundo eziphezulu benelise ukusebenzisa imitshina eyehlukeneyo abangayi sebenzisa sebephambili ngemisebenzi yabo.

Ezikolo izindlu lapho abantwana abenelisa ukuthola izingwalo khona, zilusizo, njalo kuqakathekile ukuthi lezozindlu zakhiwe ngobunengi. Ukuze abantwana bathole izingwalo ngokupheleleyo.

Kuqakathekile ukuthi loba ezifundweni zezingeni eliphezulu abantwana bathole isikhathi sokuzijabulisa ngokudlala imidlalo eyehlukeneyo ebakhulula ingqondo zabo.

Imkhankaso eyenziwa ngabezempilo iyancedisa njalo kuhle ukuthi bayiyenzele lasezikolo ukuze bafundise abantwana ngezindlela zokulondoloza izimpilo zabo.

kuqakathekile ukuthi abantwana bonke emphakathini bathole imfundo ngokupheleleyo ukuze baqhubeke ngezifundo baze bayethola lemisebenzi ezingeni eliphezulu

Kuqakathekile ukuthi izikolo zakhiwe ngobunengi emphakathini ukuze wonke umntwana emphakathini enelise ukuthola imfundo epheleleyo engamcedisa njalo ukuthi athole lolwazi oluphezulu.

Kuqakathekile ukuthi labantwana abenza izifundo zezingeni eliphezulu benelise ukufundiswa, njalo benelise ukuthola imfundo epheleleyo abangayidinga phambili.

Kuqakathekile ukuthi labantwana asebefunda ezingeni eliphezulu benelise ukusebenzisa imitshina eyehlukeneyo ukuze bafunde njalo babelolwazi abangalusebenzisa sebeqhatshiwe emisebenzini.

Imitshina iyangcedisa kakhulu ezifundweni zabantwana ngoba benelisa ukuthola ulwazi olubancedisayo nxa sebefike ezingeni lokuthi sebesebenza imisebenzi yabo ukuthola ulwazi olubancedisayo nxa sebe fike ezingeni lokuthi sebesebenza imisebenzi yemisebenzi yabo .

ezifundweni zezingeni eliphezulu kuqakathekile ukuthi abantwana benelise ukuthola imfundo yikho izindlu lezi lapho abafundela khona kufanele ukuthi zande ngobunengi ukuze umntwana wonke emphakathini athole imfundo ephepheleyo

Izifundo zonke iloba ngezaliphi izinga ziqakathekile njalo kuqakathekile ukuthi izikolo zakhiwe ngobunengi kulezo zifundo ukuze abantwana bonke benelise ukuthola imfundo

Kuhle ukuthi izindlu lapho abantwana abafundela khona izinga eliphezulu, zakhiwe ngobunengi izikolo zona lezi ukuze abantwana bathole ulwazi oluphezulu.

Izindlu lapho okugcwala khona izingwalo zonke kutholakala yonke imihlobo yezingwalo zilusizo kakhulu emphakathini. Njalo ziqakathekile ukuthi zakhiwe ezikolo ukuze abantwana lapho abakhululeke khona bayebala izingwalo.

Izifundo zezingeni eliphezulu zilusizo kakhulu ngoba abantwana khonale benelisa ukuthola ulwazi olusezingeni eliphezulu njalo kuqakathekile ukuthi zakhiwe lezo zikolo ngobunengi emphakathini.

Kuqakathekile ukuthi izifundo zonke loba ngeze zingeni liphi zitholakale njalo abantwana benelise ukuthola imfundo epheleleyo njalo engabancedisa ukuthola ulwazi.

Kuqakathekile ukuthi labantwana asebefunda ezifundweni zezingeni eliphezulu benelise ukugqoka impahla ezingabancedisa ukuthi bengahlaselwa yimikhuhlane ehlukeneyo nxa besenza izinto.

ezifundweni zemazingeni wonke sokwakhiwa izindlu lapho abantwana abafundayo abanelisa ukuthola izingwalo ezehlukeneyo njalo benelisa lokubala lamabhuku ehlukeneyo akhona

Ezikolo kulezinsuku sokwakhiwa izindlu lapho abantwana abahlala khatshana lesikolo abayabe befunda behlala khona ukuze bangakhuthwa yizifundo esikolo.

Ezifundweni zezingeni eliphezulu sokwakhiwa izindlu lapho abantwana abayenelisa khona ukuhlala belala bekhona ngapha befunda esikolo esisezingeni eliphezulu

Kuqakathekile ukuthi ezindlini lapha abantwana abafundela khona kutholakale yonke into njalo leyo ndawo ibe ingephephileyo ukuze abantwana bafunde ngokuphephileyo.

Ezikolo abantwana benelisa ukusebenzisa mitshina eyehlukeneyo abancedisa ukuthi babe lolwazi olujulileyo olungabancedisa nxa sebefike ezingeni eliphezulu kwezemfundo.

Ezifundweni zezingeni eliphezulu abantwana bayasebenzisa imitshina eyehlukeneyo ukuze baphutshise imisebenzi yabo yolwazi njalo benelise ukuthola ulwazi oluphezulu ngemitshina.

Kuqakathekile ukuthi abantu bonke abangabantwana asebwfike ezingeni lokufunda izifundo zezingeni eliphezulu benelise ukufunda baze bayefika kulezo zifundo ukuze bathole ulwazi oluphezulu.

Kuqakathekile ukuthi izikolo zakhiwe ngobunengi emphakathini ukuze bonke abantwana emphakathini benelise ukuthola imfundo epheleleyo

Ezifundweni zezingeni eliphezulu abantwana banelisa ukufunda ngaph beyakhelwe lezindlu lapho abayabe behlala khona esikolo lokhu kuyabe kubangcedisa abayabe behlala khatshana lesikolo

kuqakathekile ukuthi izindlu lapha abantu abathola khona kumbe abantwana lapho abathola khona izigwalo zibekhona ezikolo ukuze abantwana babalekuhle izigwalo.

Kuqakathekile ukuthi ezifundweni zezingeni eliphezulu abantwana bonke benelise ukuthola imfundo njalo lezindlu lapho abantwana abafundela khona zakhiwe ngobunengi.

Kuqakathekile ukuthi izindlu lapho abantwana abafundela khona izifundo zaphezulu. Zakhiwe ngobunengi njalo zande ukuze abantwana bonke emphakathini bathole ukufunda.

Ezifundweni zezingeni eliphezulu kuyakhiwa izindlu kwenzelwa ukuthi abantwana abafundayo benelise ukuhlala khonapho nxa befunda nxa kuyikuthi bahlala kude lesikolo.

Izifundo zezingeni eliphezulu zilusizo njalo kuqakathekile ukuthi izikolo zonalezi zakhiwe ngokunengi empakathini ukuze abantwana bonke empakathini bathole lezo zifundo.

izifundo zezingeni eliphezulu ziqakathekile njalo kuqakathekile ukuthi lapho abantwana abafundela khona benelise ukusebenzisa layo yonke imitshina engabancedisa

Izikolo lapho abantwana ziluncedo kakhulu ngoba abantwana bayenelisa ukuthola ulwazi oluphezulu njalo kuqakathekile ukuthi iIfundo zakhonale zilondolozwe njalo labantwana bathole imfundo epheleleyo.